Daa kuje roube wujata pauda ɓe waɗa konsila maɓɓe ash colo be borawon, be pauda, be nyebbam wujugo.

Ndaa kuuje "godugo kilo 2010 tet fun" ɓe dalejum bee jamɗe maajum "ashkolo" bee buhu siminti ɗo jooɗi ha geefe maajum bee jamɗe ɓaleejum ha feereeji maajum.

Daa saare nii voodugo, ɓe ɗo waɗi bobji yi'ite maajum gudaa jeeɗiɗi. Sannam bee kendil, daa dammuɗe maajum bee shoovel haso dari.

Ustazai en ɗiɗi ɓe ɗo wati limse danejum goto ɗo waɗi metelewol mako girin be darugal goto bo ɗo waɗi jompa mako danejum be zubi mako ash kolo be tawaga en mako ha ɓawo.

Nda shop mol, shaago manga. Ɓe ɗo sigi ko ɗume maɓɓe paket-paket, kwaali-kwaali, ɓe wala sora kare pises. Nda ɗon buwa, ɗon indomi, ɗon spageti, ɗon magi, ɗon biskit, ɗo hebbini.